Dɔɔ ane bibiiri la a zeŋ. Ka dɔɔ a dɔɔ ba niŋ… ba niŋeŋ. A biiri kaŋa, o ba su kparoo kyɛ ka kaŋa yɛre kparoo oŋ waa toɔnatoɔna kyɛ ka kaŋa seɛ kuri sɔgelaa.

Dɔbɔ bayi la a are, ba vɔgele zulpili pelehe, kyɛ ka kuree a are. A kuree mine waa zeere kyɛ ka moore ane teere a are ba niŋeŋ.

Bibiiri bayopoi la a zeŋ, ka bɔtɔre a biŋ ba niŋeŋ, baŋ dɛle dankyini kyɛ ka dankyini o waa dɔre ka kaŋa toŋ kuri ŋmaara ka kaŋa toŋ kuri wogiri. 13370

Bondirii la biŋ, ka a mine waa zeɛ, ka vaare dɔgle a bondirii zuŋ, ka gyɛnlee a meŋ dɔgle a bondirii zuŋ kyɛ ka taaleɛ meŋ dɔgle a bondirii zuŋ ane a nɛma. 13401

Noba la are kyɛnse zu. Ba waa la noba bayɔpoi. Ba zaa eɛ dɔbɔ, ka kaŋa yɛre kpare pelaa ane sɔgla, ka a kyɛnse zu waa zeɛ.